I cal man atye ka neno boma mo madit matye ikor got odi tye ikor got dano tye matye kawot i cal eni ki mutoka acel tye matye idye yor madit ma yor acel mungat tye ka rwate kwede idyere.